Paɣaba n ʒi kom chɛni Anfooni ŋo puuni paɣaba maa ʒila taha piɛla ka yiya yirina ka tihi gba yirina ka paɣaba ayi bɛ tooni ka bi ʒi kom